Jigain bu sanseh bam rafet, yorr kalpeh, tak njarra.

Mason bui dër nèèk.

Taagat yaram bu basket.

Aye fashion ngi mees, yii jigaini di laitoow.

Machine ni fotocopy. Dañ Koy jafandiko ci waluum defarr ay terreh Wala ap kayit nga buga ko def ay kayit yu barri.

Nyaari perr, yu am lu nete ak khonkhu, nek si packet ak sen kartoon.

Western union, buntu bii di yangatu, si wallum yooneh, ak jot khaalis.

Welo motor bu yep ñari nit, di daw si kow tali, ak ay Otto yuy daw si kow tali.

Keyti xibaar bu nex si birr Gambie nyu koi woweh standard.

Segeh kaay .

Khaleh bu jigain bu laituh, aye mees.

Jeundu ak jaaayam jaam, ci dundu Senegambie.

Tereh buy def degeh degeh se macheru kalking.

Ay kelifa yu tóóg di dèglu xaleh bu gigeen bui def leral ci ay mbir.

Nyaari khaleh yi jigain, yu leungeun teuh.

Xaleh bu jigeen bu sanseh beem refet taxaw ci sal lam netalu tele bi de feen ci ganawam.

Njitaem reewi Gambi, nyo fi nekoon ,di wakh si mboolo.

Auto bu ndaw, bu rafet, bu deaupook jamanoh, am kulooru doom tahal.

Nitaal biy firndeul, nunye daal takee sunye maam yi, sa wakhtu jeundh ak jaayak jaam yi, bafi tubaab yi daan nyeuw, khale bu goor bu nek si kanam, jigain bu topu si kawam, ak goor gu topu si kawam nyu tak lanteh leen.

Tabla bi firdel ne fii baerabu dafaroo kay la ak sanjseh por jigeeni

Peeri dalle

Aye postal

Bangi fotor bu xonxa pul neeti nit.

Saiit bu Goor ak saiit bu jigeen saiit bu goor bi diko foon si jeh bi.

Ferry bu yep ay nit ak auto ba fess, da waaja kosteh sa barra.

Gaygi

Lalli coppou la bou nite did fanan

Tabla biy firndel neh, boor bii amna palaasu, jendeeh kaay lek.

Aye football kat, ken ki di football kati Gambi, kanen ki di football kati Cameroon.

Keitu khibarr bungh nan standard cii gambie.

Oortoh bu wekh bu rafet, ak njaari fleur ci kanamam.

Barab bug dafar bam refet, rangsale ay tugu ak tabul, defsi ay folor di waja am ab xewxew

Xalé bu goor, bu soolu xaftaanam bu yollet, bu rafet, sol ay daalë, takë motor, sol veer.

Aye machine ni kurup.

toogu bu am epous

Macini tornawees

Packeti kulooraih kaaye.

Ab mbotaayu aduna weaur ngeaul keaup, nyu naan ko unicef.

Auto yu taal sen lampu yi, si gudih, di daw si kaw talli bi.

Aiiy pohti yaakue sa kanam yu gigain yii dii dehfaroh.

Gajak fuloor.

Machine compiter ak bi sotandeko ay benda si keyt si wetam nyu teg lenn si kaw tabul.

Tohgu yu nekka ci biir barabu ligeey Kai.

Khalle bu jigain bu dafaru bam rafet, sol robam, bu buleuh bu nyorut, tiyaih kalpeem.

Beureub bungh denchh lehmsi histoire, ak jarrr jarrri jamm.

Poti yakhe sa kanam, bu jigain nyi di defaree sen kanam yi.

Aye fashion diwi kawar, yii ninyi di topotoo sen kawar yi.

Tairaih bii jangaleh, lu jublu si macheeru science, si khalee talibeh yu nek si dig dum.

Nit kii tutu garap.

Aiiy haleh talibeh yu gigain ak kulen dii jangal, nju tiyeh aiiy tehreh.

Buntu xibaar bi,"The Standard",moo fësal si xätäm bu ñjeka ne, neegu ngur gi, ñio bagut, nguur gi, ñjitam rew mi; am doole Joo xam ne, dai mana tas neegu despite yi.

Ndajee ham polotic.

Beaureaubu yonnai ak jot khaalis, si digenteh Gambi ak bitim raiw.

Aay pani saneh kai karta.

Haleh bu gigain bu lehtu njaari chupp, deff cii puff.

Jigeen gi fotbal

Peeru daalle bu nyuul

Goor gu sol, mbubu bu gudu bu buleuh am lu nyul, nyu bindh Gambia si ganaaw gi, am lu weekh.

Khaalisu khangaar, bu Gambi, fuki butut ak taranso.

Aye khaleeh talibeh, yu jigain.

Xale le jigeen bu sol chemis sem bu bule bule bu nyorut ak pantolo bu weex, kalawo kalagu nyuul, tiye sagam gu daw bule bu nyorut sol dalle yu weex

Bankhaasi guyaap, bu def nyati doomi guyaap.

Jain bunye marineh, mu handak sopleh, salad, tamateh ak kakumba.

Aye table, ak togu, yu nek si ron aye palansor, nyu ransalaleen bam baakh, si pegh gaij gi, ak aye garabi coco.

Nyatti poti, armanti maynees , nyaari ndaw, ak benh bu mak.

Auto trucke dat bu goudu yeb aye bagass.

Aye paketu perr ak poti perr.

Darapu buye ferder groupu ndawe rewe Gambi.

Beureubu ligehyeh kaii bu am taabul ak njaari tohgu yu jakarlor.

Barabu jaamoo kaayu, karichee yi.

Wanagu sangooh kaay.

Poobar, bu nek si packet.

Ay taku deru Gambi, ak borom ndombol tank yu leen jiiteh.

Kalpèh bu ñaari farmiti am lu wèèx ak lu ñuul ak neteh bu ñorut ngi tek ko ci kaw tabull ak rajo bunj tek ci kaw tabull.

Drapeau bu rewi Mexico.

Bubuh bu neteh emm lu null , bonn deseh mandargah UDP .

Nyaari tontoori garap, yu khonkhu, am aye putu putu yu nete.

Sëët bu Goor ak sëët bu jigéen, yu sol yire yu weex,

paket t perr

Jigéen bu sol roobam bu rafet bu am lu werta, am lu bulo ak lu weex. Tiye kalpe.

Ustaas bu Goor, bu taxaw si kanam ay taalubeem yi di leen jaangal.

Gunee Taalube, bu jegeen, bu sol ilifom bulo ak lu weex.

Mamapara

Toontoor

Aye potti boission, yu fanta.

Khaleh bu goor, bu war weloo pitaal, di dawal si kaw talli bi, ak ninyi khaar auto si peg talli bi.

Aye taalibeh yu mak, yu nyooy taagat, pur nyu nek aye fach kat, si beaureaubu fajee kaay.

Aye botelu sagara yunu ransele se birr barr.

Terreh buñ nan Golden Spirit, mu def nitallu xale bu gigeen ci xattan bu njak bi.

Aye mashion, yu nek si kaw etaas, di tabakh.

Mbotay búy yangue ci aferri denci xalis nju naan ko Nafa.

Dag kat bu ameh nateh kai ak bendeh kai nateh sii hfaka diko market.

Ay nit ñju nekka ci barabi dallukai ak lèkket jun toogu bem pareh, kuneka rek timbu lula nèèx tóóg di lekka.

Tea bun defare hubee bara def ku se saseh.

Packet bu buleu bu def peri paracetamol

Buntu khibarr bii the standard mor feusal cii keutam bu njehkue neh modou cham lum wakh ci NDP jarul yon.

Mandarga búy fridel Hawks Football club.

Garabu banana, gu tòntur am ay doom.

Buntu xibaar bi,"The Standard", moo fësal ci xätäm bu ñeka ne, Siñgate komison bi, dañko taboon, ngir mu am ñioumu ràbu. Lool la Taal wax

Barabu fiixloo kaay, si peegù geege gi, am ay neek ak ay garabi koko.

Football katu Gambia, bu ganyeh, football kat bu goor, bu geuneuh kharanye, si ab jonganteh.

Ab teere bu am si xetam bu njake ab nitalu gaal si beet ndox ag nit kusi toog mu binde sa kaw James Bond Destination

Ab kurail, gunye naan Qcell, si raiwam Gambia, danyii yangatuh, si afeeru jokooh ak joklanteh sip telephone portaable.

Jigéen ju lëttu ay teres, ao ay long-long yu gudu, ak ay bëñam yu weex.

Kuril bun nan National Agency For Legal Aids buye yaigatu se walum aha ak yelefu domu adama se birr rewmi.

Geetu rewmi di joxe ab nexal, geetu talibe yu magyi, yu neke si barabu jange kai yu kaweyi si kanam borom ndumbul tangke min saitu jange mu kawemi ak kee di ngitul jangee kai bu mag bobu

Auto bu rafet, bu wèèx am lu ñuul ci kaw tali bi dapóók jamano.

Ñaari karot ci biir bóól ñuneh téméri dalasi lay jar.

Ganchakhak suneuh.

Aye goor yuy football.

Packeti juice.

Jekarr ak jabarr nju sol aiiy yehreh yu wekh.

Gutu, bu def, diw yaram.

Kani bu xonxa bu seew.

Berembo dalu kai ak leka.

Kuwareh ak ay garab.

Yaye ju tog si kaw basang di jox dóómam lekka bu nekka ci kas.

Nit ku ñuul kui jangal ay ganni tubab ni ñuy tangèh sabarr.

Aye haleh talibeh yu daww yuy suga durr janga se sen berebu jangekay ak kulene jagal.

Gigain ju sol grandmbubu bu bleu, am lu wekh ak lu harlah nehteh, ameh kalpehm bu bleu.

Ndajeem ay jigéen, yuy dox ñaxtu ne, buleen ëndi ap coopite muk, si luwaa you tere xarafal jigéen, si boor rew mi.

Haleh talibeh yu daww yuy suga durr janga se sen berebu jangekay tooke se sen aye table ak bank.

Xalee taalube bu jigeen. Mugi sol ilifom bu bulo am lu weex, boot saak.

Ay pôt yu def ñgebeh.

Aye doomi koani.

Jigain ju sol, dressam bu khonkhu, di noos.

Wantalaatair

Aye ninyii dokh nyakhtu, yu yorr daraapooh Gambi.

Furnaa togeeh kaay, ak kaleerah.

Reed koroos, kurel giy dimbale doom Adama yi suñge nekee si ay tolof tolof.

Nit ñiy mool mool i suuf.

Bitaili loskolenge.

Bitik bii jaay ay ndugu.

Diwi kawaar

Farooq bu am ndox, ak ay garab.

Ay jigeen yi fotbal

Aye auto, yii daw si kaw tallibi, ak ninyii dokh si pegh tallibi.

Marech yui jay ay takay yereh ak yenen jefu kai yi gang yi nyow si dekabi di soxla.

Ayy jaaru noppu.

Ay nit yu nekka ci pegga gaaj ngi, si ron ay garabi koko, di dallu ci pèèxam gaaj ngi.

Aye ninyu nek si tefesu gaij gi, ak aye gaal yii taembu.

Yaapu nak ,ak sobleh sunye marineh si pegh bi, ak salaad, ak kakumba.

Ball

Suungufi buuy

Faag kat bi pengu lerr bu jigeen.

Ay bolso lampu, ak curaay ak diw kawar.

paaka

Aye daalu koket.

Ay gaal ye tambu si tefes ngi, benna bi yeeb ay nit ba fees di deem

Dalli bousski la

Baaru fexlu kai bu neka si tafessu gaage bi ak ay garab.

Peeri jaaru nopu.

Aye naik, ak aye garap, si tefesu gaig gih.

Peri daali buds si.

Ay foloor ak ay garab ak tabala bi wane ne fii moy Taf City

Dewi karaw bu neka si butel

Jër ak jambarr sol yirèh yu ñuul di noss togg ci kaw lal.

Kayiti xibarr yi di Standard di fasal ci xatam bu njak neh boy bu am fokki at ak jurom mum lel jam bam dè sa Bakoteh.

Beureubii firrndell histoire sah jamano yii fii tubab yii nekon, dii wohneh abbb fehtel yu tubab yii daan jeufandehkor.

Sal bu dèf ay bangi fotorr yu yangi ak tabull ak teleh.

Ay pirri daala.

Jaru nopuh. Jigeen yi ñokoi faral di taka ci seeni nopuh.

Degeh, bu nek si bowl ak aye doomi gerteh si pegh bi.

Aye raafee kaay.

Pééri jaru nopuh

Aye ninyu took, si baeraebu jaendai kaaye lek, ak dallu jaendh lek baye lek.

Sait bunye mur, ak lindh bi, ak bajan ji, nyii nek si nyaan yalla.

Ay bagas yu beykat di jefendeko.

Abb jangeleh kat di joh nehal kena si talibeh yu mo jangal.

Taalibeh yu mak, yu raiw mi, yu doon jangee si beaureaubu geaunah kawe, si raiw mi, nyii firdail, sen, pareem jangh sah booba beaureaup.

Yalah gi taw .

Loy def si paingu, diko paingu ninyi, muleeni fach.

Kayit ti tasekai xibar bi di standard, mo fasal si xatam bu njakene fuki nit ak gurum japu nenlen, daxte dejleni tumal ne njo lakk barab bi tewal fi rewem Guine

Gigain ju sol yereh bu njull am lu wekh tiyeh kalpeh bu wekh.

Beaureaubu jokooh kaay, bu nek si media bi, nyu naan ko telegram.

Ay nitt nyui doh seen soxla ak ay auto si marche.

Peeru daalu charakh yu jigeen.

Jigain ju sol yireh bu khonkhu, am lu doam tahal, tiyaih kalpeh bu doam tahal, di noos nak.

Otto polis ak ay takka dèryi polis .

Ab curel bun nan MSJ moye yagu se aferr yone ak jot halis ak wache halis.

Ngaari banti paingu.

Ap mandarga be ferdel dineh cxristiyan.

Ay taabul ak tuugu yu ranse le bam bax ak ay kiliyan yu neka si barabu jende kay lekk ak fex loo kay

Naari group yui joganteh si walum basket.

Ay talibe yu daaw, yu neka si seen barabu jangeekay

Daawkat bu goor bi daaw por am daam

Machine ne werrda kaye.

Ay xalee taalube yu ndaw, si seen berëbu jaage kaay. Ñu took si toogu ak taabul, yekati sen loxo.

Jantah biy waaja soh, si tefesu gaij ji, mu mel nii lii dugu si gaij gi.

Ay otoo tracto nyu mag, yi ligay taly

Rojoh bu doom tahal.

Ay taalibeh yu maag yu neka ci berem bi jangeh kai u kaweh yi nyu leen di tagat pul nyu mana seitu weer guyaram mi nit yi ak jawaji.

Lampu saal.

Aye football kati Gambi yu goor, yu nek si airport bi.

Haleh yu gigain, bu sol yehrem bu vertah bu njorut, tiyeh kalpeh bu cream, takue montorre, takue chaakah ak long long.

Beureubu jangalee kaay, bu geuneuh mak, si raiweum Gambi, nyi jangaleh ludamee si fach ak wetgi yaram, mu ninyii.

Am kurel buñ nan "Gambia Youth Chamber of commerce" mi yan'nga tu ci lalum njadam jaay si ndawi Gambi.

Satala

Sèèn bu gigeen sol yirèh yu wèèx, teyeh wantai ngu wèèx, takk cèèn ngu órr ak lonlon ngi órr.

Gór ngu neh si tefes ngi, di tagat yaram'am di daw ci biir ndox mi.

Gaal gu takhaw si tefes gi, aye yenu kati nit, di yenu aye kiliyaan disi dugeaul.

Aye tontoor, yu weekh, am aye tombu tombu yu nyul.

Terreh bu fasal ci xatam bu njak, nitalyu xaleh gigeen, bindè neh xaleh bi dèy mana xelat , teh mana wax ay bat ak luwutè njom.

Teleh bu reei teh depok jamano.

Xaley jigeen, mu sol mbubum cuubam bu rafet. Am lu werta, lu bulo ak lu ñuul. Teye kalpem bu ruus.

Buntu tasseh Kai xibarr yi di Standard mo fasal ci xatam gu njak neh Equatorial Guinea dajj baña jox ki di Yaya Jammeh kayit geekoi yobu ci yon.

Ganu tuubab bu weex bi, mungi laa jasit ji. Xalebu Goor biy watu jësit ju taxaw di ko xool.

Lalli coppou la

Khaleh bu jigain, bu yenu leket.

Ay xaleh talibeh yu neka sen perem bi jangeh kai tog si sen togu ak tabul yoreh seni tere di janga.

Ay yaapu lakk, jàn I lakk, karaap, sipa sipa, fisket

Swooh roseh kai .

Nyati tuugu yu bokut fason si bontu jaye kay

Bunti tase kaay xibaar bi di standard, mo faseel si xatam bu njakk ne Sanyang teeki na dombal tankam, Sanneh nyawaat doonat Governor

Diwi tunye .

Aye Christian, nek si seen beureubu jaamoo kaay yallah.

Buntu tasee KAAY xibaar,"The Standard",moo fësal ci xëtëm bu ñiaka ne, APRC, wax na Mai Faati suu eenit aay leerah sii tuumo bunleh tek diinaleko yogu sii yoodeh

Panye ndugey kay, ak Wass ak ay bol yung hombu

Bonti taseh kai xibaar bi di standard mo fesal si xetam bu ngeh neh ngorgi wedina amut bena wahtan bu moi am ndah Jammeh mona nyowat si birr rew mi.

Meer bii tukh tabah, si geuneuh tukhee kaayam.

Paketu per bu am lu yelet, weex ak nette

Xalèh bu gigeen bu sol yirèh bu xonxu am ay perri doom tahal, teyeh kalpèh bu doom tahal .

Ay nit ñuuy ndox ci biir marchè.

Gaas saabu, ak aye njampeh.

Malad bu jigeen bu teda si mberem bi fagekai.

Jèker ak jabarr ak sèèn njobot.

Abe kurel bun ban Gamcel nuye yagatu se afere joku ak jukulante se telephone purtable yee.

Taabul bu mag bu gudu ak ay togu worr ko beem dag.

Jigéen bu defaru ba refet, sol yireem bu rafet bu bulo am lu weex, am lu oor.

Perri daala yu domi taal

Xele yu jigeen yui football baal bi neka si kaw nyui tup diko mbuka.

Jigeen bu lèttu ay teress am, takka lonlon ak cèèn.

Shuwi dewtir bu geen am ranxa si pega bi.

Jësit ju ngah ba bauñ yi di feeñ.

Ay poti buwaason

Fonde bu ham soow

Banti postel.

Siro gune, buleen di buguloo leekú.

Aye haleh talibeh yu neka sen berebu jangekay sen oustass bu jegain bi dalen bedal lun wara jange.

Jigen bu sol lu duree.

Ay xaleh talibeh yuy jaanga ngaleh nekka ci sèèn barabu jangèè kai

Ñetti takki jaba jambóó.

Plasi dalokay bu feex, nyu ransa leh ay taabul ak ay tougu di xaar senni kiliyan

Buntou kerr.

Am butti deggo ak jukulanteh ay xadu si mejà ñu nan ko X.

Aye Peru yaram wi metih, nek si packet bu weekh, am lu buleuh, lu orange, ak lu khonkhu.

Parti polatig bu ne Gambia, te nyu nanko GDC mi oot ngor